Abasaadha babili ku luguudo, bemeleire enhuma gh'omusaadha ali vuga akagaali akaidwire enkota dh'amatooke. Aye kabiri eliyo omukazi ali kwira abasaadha bale ababili gyebava.